Oombaanga dhomoNamibia ohadhi gandja omayakulo ga yooloka kaalongithi yadho, nokaakwashigwana. Omayakulo ngaka ongaashi ne, opuna ngoka gopaumwene, ano geli gena uuyelele wamangwa lela lela.

MoNamibia omuna ongeshefa ndjoka hayiithanwa oHungry lion ano ndjono hayi teleke oondjuhwa niihakautu yakangwa ano oyili hayi adhika moondolopa odhindji moshilongo.

Iitaafula mbyoka hayi longwa opo yi landithwe kaakashigwana ohayi kala tayi adhika kondando yili nawa shili, oshoka oya longwa kaantu mboka ya za meni lyoshilongo, ano mboka yi ilongela koosikola dhomaungomba.

Oshilongo sha Tanzania oshina ongushu yoshimaliwa shoka ashi adhika shili mumwe , ano oondola omathele ga tano . Ano shino oshina ongushu shi ikwatelele uuna wuli koshilongo sha Tanzania.

Okulanda oshihauto oshinima oshiwanana lela. Otashi ku simanekitha kaantu, notashi ku tilitha koyendji, ashike oshina wo omauwinayi gasho, ngaashi oshimaliwa shono wuna okukala to longitha wu tulemo omahooli kehe ethimbo.

Momagumbo goshinanena ohamu kala muna ehala ndyoka hali ithanwa ehala lyoku lila. Ano ehala ndika ohali kala lya yela nawa lina oshitaafula niipundi mbyoka ya pakelwa melandulathano yoku lila aantu ayehe megumbo.

Ombaanga yaFNB opo yishonopeke nenge yihulithepo omikweyo odhindji omileeleeka meni lyombaanga, oya li yeetapo nenge yatoto po uushina mboka wopondje mboka hawu taamba iimaliwa oyindji. Nande oto tumu iimaliwa yongushu oyindji oto vulu okulongitha okashina hoka.

Uuna waya koositola waka iinima yoye alanditi yomooositola ohayeyi pakele ano oho pulwa wu hogolole ngele owahala opulasitika nenge owahala ombapila ndyoka yili ya ngongwa nawa.

Oshimaliwa shokoshilongo shaTanzania kombanda yasho oshina ethano lyomukulukadhi omanga konima yasho ku na ethano lyomatungo. Otaya gandja esimano komukulukadhi ngoka a li omuleli gwoshilongo shawo.

Ombaanga yoFNB ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango oya ziilila koshilongo shoka hashi ithanwa oSouth Africa. Ano aatoti yombaanga ndjoka oyeli koshilongo hoka, no oko ya tamekela opo yi tameke oku indjipala

Ethimbo lyo krismesa ombaanga yaVenduka ihayi dhimbwa nande oku hiya nenge oku lombwela aayakulwa yawo yatyapule nawa omumvo no krismesa yawo.

Okwiimonena iimaliwa okuli pomikalo dhayooloka, ano oyendji uunene aamati nenge aasamane ohaya longitha omukalo ngoka goku kulula yakwawo momitse opo yiimonene iiyemo. Oku kulula okuna iimaliwa oshoka kehe omusamane nenge omumati oha kululwa kehe komwedhi.

Iimaliwa olundji ohayi pungulwa mombaanga .Ombaanga olyo ehala limwe ndoka lili lyi inekelwa nolyili lya gamenwa okupungulila iimaliwa ,uuna wa fala iimaliwa yoye kombaanga ohayi vulu okuundjipala uuna toyi pungula ko ethimbo ele.

Uuna wayi mombaanga wuka nane oshimaliwa shongushu onene nenge oshimaliwa oshindji, oha yeshi ku yalulile nawa komeho goye opo nangweye wu wape wu kale inoonyokomwa. Ano ta yeshi manga nuukenya shili muupandi.

Mongaashingeyi aantu otaya longo iinima mbyoka ya longwa moopulasitika ano ya longwa yo tayi tholomwa nawa. Iinima mbika ohayi kala olundji iikwatelwa ngaashi iiyaha, iimbamba nayilwe woo.

Ngele owuli wuna ongeshefa owa pumbwa okupa aalandi yoye, ano mboka haye ku kwathele mongeshefa yoye ya lande, omikalo dha yooloka dhoku futa oshimaliwa shoye, ano omikalo ndhika otodhi pewa kombaanga yo FNB.

Aahongi yiipilangi mboka haya hongo iipilangi opo yeete po iilongithomwa ya yooloka ngaashi iitaafula, noosikopa niipundi, shampa ya mana oku yi honga ohaye yi thethenga nawa opo yi kale tayi adhima.

Mo Namibia ohamu adhika ositola ndjoka yina edhina haku ti oyo Fysal. Ositola ndjika ohayi landitha iikwamboga niiyimati ano iikwamboga mbyoka niiyimati kondando ombwanawa noko mbiliha lela.

Ombaanga yoBank Widhoek otayi ka ninga ethigathano lyinasha niikwelengi ano oongalo, nethigathano ndika otali katsa omuthindo kiikwelengi ya yoolokathana, mbyoka hayi ningwa kaakwashigwana.

Ombaanga yo FNB oyi inekelwa kaakwashigwana oyendji oshoka ohayi gandja omayakulo omawanawa yo ohayi kaleke iimaliwa yaakwashigwana yili megameno, kayi yakwepo no yi kengelelwe kaakengeleli.

Oosikola dhepangelo ohamu longithwa iipundi niitaafula mbyoka ya hongwa miipilangi. Ano oosikola ndhika odhi li hadhi landa kwaa mboka haya hongo, opo dhi landele aanasikola yawo iipundi niitaafula yokukuutumba.

Aantu mboka yena uumbwa nuumbishi momagumbo haye wu tekula, ohaye wu landele nenge yewu dhikile uugumbo wa wo. Uugumbo mbuka ohawu gamene iinamwenyo mbika opo kayi se kuutalala nokomutenya.

Ombaanga ohayi gandja omikuli, nothimbo limwe ohayi vulu okukululako kondando ndyoka hayi kotha omukuli kehe, shi ikwatelela kethimbo, nokoshimaliwa shoka shapulwa komuntu.

Omukulukadhi kehe uuna tozipo wuuka pehala lyontumba owa pumbwa oku kala wuna okandjato koye kopeke moka tokwatele iimima yoye opo kayi kane, sho ohashi ulike esimano uuna wahumbata okandjato.

Momahala ngoka hamu kundilwa aayenda gomomagumbo gopashinanena aluhe ohamu kala muna omatyofa nenge iipundi yoku kuutumbiwa kaayenda. Ohamu kala muna oshitaafula shokutenteka ano uuyaha nenge uukopi.

Iitaafula oyindji mbyoka hayi adhika momagumbo nenge moombelewa no moosikola , yimwe oyina omasipiili nenge omakende ngoka ga tulwa pombanda haga monikilwa opo yi wape yi kale ya opala tayi fuula aatali.

Aahongi yiipilangi mboka haya hongo iitaafula niipilangi oha yeyi hongo mo maludhi ga yooloka ano opo yi kale ya pandika kaalandi yawo. Oshoka kehe gumwe okuna ohokwe ya yooloka niilongitho yimwe mbika oyina oku kala yili mo malupe ga yooloka.

Aaniilonga mboka haya longo momatungo ano haya tungu ohaya kala yazala iikutu yoku yagamena ano haya zala omakoko komitse dhawo. Uuna yagwile nande okemanya omitse dhawo kaadhi ehamekwe yo yamone oshiponga.

Uuna waya mostola wakalanda iinima yoye mbyoka wapumbwa ohoyi gandja komuyakuli ye teyi tula keshina, opo awape amone kutya otayi kosho ingapi. Ngele ekupe omwaalu goye oho gandja oshimaliwa, eto galulilwa oshendja nokambaapila komafutilo giiinima yoye ayihe.

Ehumokomeho sho lyeya nombaanga otadhi ende tadhi kotoka lela. Tadhi kotokele ookalyampombo naakengeleli. Ano odhe etapo omukalo ngoka goku kengelela mboka taya kengelele iimaliwa yaakwashigwana oku gwedha koshimaliwa shoka ya kengelela opo ya wape yeshi gandje.

FNB okuli ena oshisho naalongithi nonaakwashigwana. Ano oheya pe omalongo ga yooloka, nkene yena oku longa niimaliwa yawo. Nankene yena okuyi pungula momukalo omuwanawa

Ombaanga yoFNB oyili ya simaneka oku gandja omayambidhidho koombelewa no komahangano ga yooloka. Shika oha yeshi ningi opo yi gandje esimano noku pandula aakwashigwana yo moNamibia sho taya tsikile oku kala taya longitha ombaanga.

Oositola odhindji ohadhi tulako oofanditha kiilandithamwa yawo shika ohayeshi ningi opo ya kululileko aalandi yawo koshimaliwa nohayeshi ningi opo iinima yawo yilandwemo mbala mositola.

Mombaanga kehe yili mo Namibia ohamu adhika okashina hoka haka yalula iimaliwa uuna omuntu to nana nenge to tula iimaliwa yoye kombaanga. Ano omayakuli oheku ulukile nkene okashina taka yalula ngoye wu mone kutya omwaalu oguli mondjila.

Omvula ya zileko ombaanga ya Venduka ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyali ya ningi omathigathano gokangalo dhingi. Ano oyali ya kutha mboka yali ya ningi okangalo okawanawa ya sindana iimaliwa.

Oositola oonene uuna tadhi ka pungula iimaliwa yadho mbyoka ya longa komwedhi, ohaye yi pakele nawa muupandi wiikwatelela kondando yontumba nokonima taye yi manga nuukenya opo yi wape ye yi fale kombaanga.

FNB ota kunkilile aantu ye opo ya kale yiipatela mo momapaya yo naamboka haya hingi oohauto ya hinge nawa opo kaya ete iiponga oyindji moondjila.

Muuyuni wongaashingeyi aanona naakulu ntu ihaya siwe omazaza, oshoka okuna oradio yo muzizimba ndjono hayi ulike omathano, iiningwanima, uunyandwa, niinima woo oyindji mbyoka tayi ku kutha ezaza.

Iimaliwa yomiilongo niilongo oya yooloka momalwaala nomomalupe nomoushangwa wo, ano kehe oshilongo osha shanga iimaliwa yasho melaka lyasho, opo aalongithi yawo nenge mboka yeli moshilongo moka ya vule oku lesha.

Omu landithi gumwe go kapana ota hokolola kutya ohamono oshimaliwa mbala meendelelo uuna alanditha o kapana. Shika oheshi ningi oshoka omukalo go PayPulse oku taamba noku tuma noku tuminwa iimaliwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyina omukalo ngoka goku kutumina okatumwalaka okafupi kongodhi yoye. Uuna ombaanga yoye ya longithwa kwa nanwa oshimaliwa nenge kwa tulwa oshimaliwa. Shika otayi shi ningi nelalakano opo yi shonopaleke nenge yi hulithe po uulingilingi.

FNB ombanga yimwe ya simanekwa koyendji moshilongo, uunene nga aanashilonga naa mboka yena iimaliwa oyindji, oshoka ohayi gamene iimaliwa yawo, yo ohay mi yakula tayi enedelele aayakulwa yawo.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyina epandja ndoka hali tulwa moongodhi ano holi tula mongodhi yoye opo li kale mo. Nepandja ndika oho vulu okuli longitha ethimbo kehe wa hala okulongitha ombaanga yoye. Ano okutuma nokutaamba iimaliwa.

Ombaanga yo Standard Bank oyina ethigathano ndyoka tali gandja iimaliwa yili pangushu ya yooloka, ano omusindani gotango ota sindana oshimaliwa shondola omayovi omulongo, ye omutiyali omayovi gatano, no mutuitatu omayovi gaali.

Momiti ohamu vulu okulongwa iilongithomwa oyindji, ano hamu hongwa iilongithomwa oyindji, yomomagumbo, nomoombelewa. Ano omiti ohadhi hongwa nawa, tamu hongwa shoka shapumbwa okuningwa mo.

Omatungo ngoka omanene gomalandithilo haga adhika moondoolopa dhimwe ngaashi dhokuushimba. Ohadhi kala dhina omatungo ga londathana ano pombanda nopevi nomokati woo.

Omahooli koomvula dhoko nale ogali gena ombiliha shili. Ashike moomvula dho ngashingeyi otaga ende taga gwedhelwa omwedhi nomwedhi, omvula nomvula. Uuna omahooli ga gwedhelwa nena iinima ayihe moshilongo ohayi gwedhelwa.

Uuna omunasikola apita ondondo ontimulongo nambali ohe ku udhitha ombaapila ndjoka . Opo aye koshiputudhilo shoka ahala naashoka eli agwanitha iintsa yasho. Ano petameko oha pulwa afute oshimaliwa shomayindilo opo ashangithwe moshiputudhilo moka.

Methimbo lyonale aantu okwali haya longitha oomvula, omaiku noomwedhi opo yaye komahala ogendji ga yooloka ngoka geli kokule lela lela. Okuna oshiyenditho shoka sha etwapo shoka hashi ithanwa ondhila ndjoka hayi tuka mombanda, ano ihayi kalapo oku thika po mahala go kokule.

Longitha epandja lyoFNB opo wu wape wiisindanene iinima ya yooloka mbyoka tayi sindanwa koombanga ndjika yo FNB owa pumbwa ashike okukutha ongodhi yoye tolongitha epandja lyawo okutuma nenge oku taamba iimaliwa.

Omatyofa ngoka haga longithwa moombelewa nenge momagumbo go pashinanena, haga kala ga tulwa pomahala go ku kundilwa aayenda, ohaga kala gena omafulakata nenge iikuutumbilo ya pama nawa.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi tulandele iikulya yo ohayi futu wo omeya, tayilongithwa wo yifute oosikola dhuunona wetu opo wu wape wuye kosikola wukiilonge.

Opuna oositola dhoka hadhi landitha iinima yakwalu kehe, ano iinima mbyoka wapumbwa okulongitha esiku nesiku. Po opunawoo dhoka hadhilanditha iinima mbyoka yili po iinene lela.

Bank windhoek ota kunkilile aakwashigwana yi ikaleke kokule noku tulwa moka towo noku kengelelwa ku mboka yeli haya kengelele aakwashigwana. Aakengeleli oyeli ya ninga oyendji moshilongo nayi.

Oombiga odhapumbiwa oshoka ohadhi longithwa momagumbo gopashinanena noko magumbo gokuushayi. Oombinga ohadhi longithwa oku teleka noku kwatela iikulya yetu mbyoka twa teleka.

Uuna waya wa katalelapo kefuta lyaNamibia ndoka hali adhikwa handiyaka lyaMbaye. Ohapu kala puna uupundi wa yala nawa mboka to vulu okulala po. Uupundi mbuka ohawu kala wuna uutala wokukugamena komutenya.

Iimaliwa ohayi adhika momaludhi ga yooloka . Oyina omalwaala ga yooloka nomalupe ga yooloka mokutala ,ashike nande yikale yina omayooloko ngaka ohayi longithwa owala oshilonga shimwe.

Moositola ohamu kala aalongi nenge aaniilonga ya yooloka. Ohamu kala aaniilonga mboka haya longo pomashina, tamu kala wo mboka haya longo moolaka ano haya pakele iilandithomwa yi kale yili melandulathano.

Aanageshefa mboka aanene haya longo iimaliwa oyindji ohaya kwathele aakwashigwana opo yeya pe omikuli ano uuna yena oompumbwe odhindji ngaahi okufuta oosikola, oondjo dhawo haya ka tala ano omikuli.

Ngele owayi wu ka talelepo efuta ndele ino enda ko nale owa pumbwa oku lola omeya gomefuta, oshoka omeya gomefuta ohaga monika omayelele shili ashike ngele owega tula mokana koye omalulu ga fa ga tulwa omongwa.

Pethimbo lyokufu ano pethimbo lyuutalala mboka wa kamana, owa pumbwa oku tula iinima washolondondeka iinima mbyoka wa pumbwa oku landa lela. Unene iinima mbyoka tayi ku gamene kuutalala ano tayi ku kaleke wa pupyala.

Longitha okakalata koye koNedbank mositola wukanane wulande iikulya ngoye tomono wo oshimaliwa shopeke ngele wuli weshihala. Omukalo nguka omuwanawa oshoka ohagu ku kaleke waaye we koombanga.

MoNamibia ohamu adhika omahala gayooloka. Omahala gomoondolopa gomomikunda nomahala goosikola . Omahala ngaka ohaga kala ga tungwa nawa ano gatungwa shiikwatelela pondando nokwaashoka haga longithwa.

Uukalata wombaanga ya FNB owuli po malwalwa ga yooloka. Opuna hoka koshingoli, opuna hoka kafa okahutu, po opuna wo okaluudhe . Uukalata mbuka awuhe ohawu longithwa oshilonga sha faathana.

Uuna omuntu wi iyadha wu na iimaliwa yi li mumwe ndele owa pumbwa oku yi longitha nenge oku yi topolela oho yi ano wu pule mombaanga nenge pomahala mpoka hapu longithwa iimaliwa opo wu wape wu kwathelwe oshendja ngoye wu wape wu topole nawa.

Uuna wahala okutuma oshimaliwa, ndele okuna ongamba kutya itovulu okutuma oshimaliwa shondando yithike mpaka, ano oho longitha ongodhi yoye yepapula, opo wuwape wushendje ongamba ndjoka yi li kokakalata koye.

Iimaliwa olundji ohayi ilikolelwa uuna wuna shoka to nyangadhala nenge tolongo opo shi ku etele iimaliwa. Ano aakadhona ohaya vulu oku kala taya panda yakwawo momitse opo yi imonene mo iimaliwa.

Mokwenye muka ombaanga yoNedbank otayi gandja omikuli dhakola lela, kaakwashigwana mboka yena omagumbo, opo yawape yiikwathele noompumbwe dhawo adhihe, ya fute oondjo dhawo, yo yalande wo iilongithomwa yawo mbyoka yapumbwa.

Aantu oyendji mo Namibia oya simaneka okukwathela nokulanda aanangeshefa mboka yomeni lyoshilongo, opo ya yambulathane po yo ya kwathelathane oshoka ngele owa kwathele moshilongo shoye nena ehumokomeho otali kala olindji.

Etaambathano negandjo lyiimaliwa olundji ohali ningwa momahala ngoka ngaashi, moombaanga, moongeshefa, moosikola nopomahala wo mpoka puna iipindi nenge pomandiki goositola.

Oositola ndhoka oonene ohadhi kala dha pakelwa nawa, dha mopwa nawa nodha kombwa nawa, opo dhi kaleke iilandithomwa mbyoka yomositola ya yela noka yi na oombahiteli yi fuule aalandi.

Iilandithomwa mbyoka hayi adhika molwaala oluluudhe ano iipundi nenge iitaafula iiwanawa okulongitha megumbo moka muna uunona ,shika ohashi kawathele oshoka uunona owuhole oku ikwatelela kiinima ano nando oyi ikwatelela itaya kaka mbala.

Moombelewa odhindji ohamu kala muna ookompiuta nookompiuta ndhika ohadhi kala dhina aatopatopi yadho . Ano mboka yeli ya pyokoka noyiilongela lela ookompiuta dhingi.

Moohotela ohamu kala oombete dha yalwa nawa pamuthika gopashinanena lela. Dho otadhi fuula unene ano uuna wa ka lala mo ito hepeke iimaliwa yoye lela oshoka ohamu kala mwa ningwa nawa mo omwa gamenwa lela.

Oositola ohadhi landitha iinima yomaludhi ga yooloka noga yooloka ohadhi landitha iikulya, oothewa niilongithomwa yomomagumbo iinima mbika ohayi kala koondando oomwanawa opo yiwape yilandwe koyendji.

Aalandithi yiinima mbyoka ya yooloka haa landa kondje yiilongo naambyoka haa ningi koonyala yopamuthigululwakalo ohaye ke yi ulika komaulikilo giipindi hoka haku kala kuna aantu oyendji yagogangala, opo ya wape yiilandithepo.

Standard Bank oha gandja nokupandula aakwashigwana ye nokuya pa oshimaliwa shomwaalu ogundji, ano yi ikwathele miiningwanima yawo mbyoka taya ningi; omomaudhano, omoosikola, omoongeshefa nayilwe wo oyindji.

Olusheno oluli halu longithwa moshilongo shetu. Ohalu longithwa oku minikila ano koolamba, ohalu longithwa woo oku tema, ano to tula ko okasiga koye kolusheno, opo wu wape wu teleke.

Iimaliwa yomiilongo oyindji konyala miilongo ayihe koonono, oyina oma lwaala ga yooloka nomalupe ga yooloka mo kutala. Ano ohayi kala yina omalwaala ngaashi, omazizi, omatiligane, omambulawu nagalwe woo ogendji.

Oonkundathana ngele tadhi dhana koradio yomu zizimba, ohadhi dhana pohetatu yoko matango nomokati komutenya. Ano oradio ndjika yomuzizimba ohayi ulike iiningwanima ayihe pamathano, opo aantu ya mone ashihe shoka shalj sh ningwapo nomeho gawo.

Pokwenye huka okuna ofanditha yoliko ano oku ziilila ko NET Bank. Oto vulu oku landa oshihauto shoka wa kuthilwako kondando. Ano tondoka mbalambala manga ofanditha ndjika inaayi hula oshoka otayi hulul mu February.

Opu na omashina ngoka haga dhanwa moNamibia nohaga sindanwa iimaliwa oyindji uuna we li lya. Omashina ngaka ohaga ithanwa omajackpot ngoka haga kala momahala gomalandithilo giikunwa yomalovu.

Opuna owala oositola ndhoka hadhi landitha owala iilandithomwa yalongwa moopulasitika, ngaashi oongala dhoopulasitika, uuyaha, uuyemele nayilwe oyindji niilandithomwa ndjika ohayi kala yina ombiliha.

Aahongi yiipilangi mongashingeyi otaya omukalo ngoka gokuhongela mo nenge gokulonga iilongithomwa yomomagumbo mbyoka hayi longelwa mekuma. Iilongithomwa mbika ongaashi nee uutaafula nuusikopa.

Aantu mboka haya kala yena iimaliwa oyindji. Ohayi kala yili muupandi ano ya pakelwa nawa na oya mangwa nawa, opo yigwane moondjato moka taya longitha, okuyi fala koombanga yekeyi mbange.

Ombanga yo Nedbank oya etapo nenge oya totapo oka kalata kamwe okape ashike shayoloka omalwala gukalata mboka ndele ota wu longo ashike iilonga yafathana noma wuwanawa angehe ongafathana.

Opo wi ikaleke kokule niikengelela noku tulwa mokatoo noku kengelelwa woo ,owapumbwa oku takamitha oonomola ndhoka tadhi limbilike oonomola ndhika ngele owedhimono owapumbwa oku dhilopota opo wi ikaleke kokule noku ku shangela.

Uuna wuna ongodhi yopashinanena ano ongodhi yepapula oto vulu okulonga iilonga oyindji nawa, oshoka ongodhi ndjika ohayi longithwa okulonga iilonga oyindji. Oyi na omapandja ga yooloka ge na iinima oyindji mbyok awa pumbwa monkalamwenyo.

Mombaanga kehe ohamu adhika ehala ndoka hali thanwa lyokutuma noku taamba iimaliwa. Pehala mpoka ohapu tuminwa iimaliwa toyi tumine mombaanga yoye nenge toyi nana mombaanga yoye.

Ngele owuli wuna iimaliwa oyindji ano yili muupandi owapumbwa okwii pungula mehala lya gamenwa unene ngaa moombanga, shika oha shiku gamene opo wiikaleke kokule noku kengelelwa noku ponekelwa woo koombudhi.

Aakwanezimo oyendji oya simaneka oku thaneka nenge oku kutha omathano noongodhi dhawo dhopashinanena, ano oongodhi dhomapapula. Shika osha simana oshoka ohashi kalekepo omathano geni ne mukakale tamu ga tala, mudhimbulukwe hoka mwa za.

Moositola oonene ohamu adhika ookompiyuta, nookompiyuta ndhika ohadhi longithwa oku tulamo iinima ayihe mbyoka tayi landwa mongeshefa esiku ndoka nenge omwedhi aguhe. Shika ohashi ningwa opo kapukale ngoka ta nyokoma mukwawo.

Ombaanga ya Standard oyina uukalata wa yooloka ano wuna omalwaala ga yooloka ashike omalupe gamwe . Uukalata mbuka awuhe ohawu longithwa ngaa okunana iimaliwa ashike sha yooloka omalalakano ashike naamboka ta yewu longitha.

Nedbank ota gandja omapandulo komuntu gwedhina Mateus Angula ngono ali a simdana oshimaliwa shoka molwa a longitha ombaanga oyo tu ndjika.

Petameko Namibia sho opo atameke okulongitha iimaliwa ye mbyoka iipe. Ano sho ali atotopo iimaliwa. Okwali ena omaludhi giimaliwa yili itano . Ano oodola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nomathele gaali.

Aantu inaya pumbwa owala oku longitha iimaliwa oku landa nokufuta oondjo dhawo, ashike oya pumbwa wo oku pungula iimaliwa. Uuna omuntu wapungula iimaliwa ohashi ku kwathele wuka wape okwiikwathela kuudhigu mboka tawu keya komeho.

Aayaluli yiimaliwa mboka haya yalula iimaliwa yoongeshefa manga ina yeyi fala koombanga komapungulilo ohayeyi yalula nawa nuukeka opo ya tale kutya oyagandja nga omwalu guli mondjila.

Ombanaga olyo ehala ndyoka hali taambathanwa nokugandja iimaliwa, ano hali longithwa unene niimaliwa to yi pungula nenge toyi pewa ko wu ke yi longithe.

Iipilangi mbyoka hayi longithwa okuhonga iitafula niipundi ohayi longwa momiti. Ano ohayi longwa momiti ngaashi omingalipi oshoka omingalipi odha kola no ihadhi teka mbala.

Omakende nenge oma siipili oganika oshiponga. Oshoka uuna lya tatuka otalyi vulu oku kuteta nenge welyi kwata nayi. Nongele lyeku tete otali kufala ko shipangelo.

Ngele kushi kutya ombaanga yo Standard Bank ombaanga yatya ngiini, owa pumbwa ashike oku tala ko shihako shayo no kolwaala lwayo. Ombaanga yo Standard Bank oyina okahako kafa okakopi ano oU, yo oyina olwaala olumbulawu aluhe.

Ombaanga yoFNB ano yotango moshilongo, otayi nkunkilile aalongithe yawo ayehe ya kale ya tulamo onomola yawo yokudhengela meendelelo, opo ya kale ya kwashilipaleka una yena shoka ya hala oku pula kombaanga.

Aantu ngele ya longa oshimaliwa shawo mesiku oye hole haya tondokele kombaanga nenge puushina wopondje opo ya gandje yeshi tule kombaanga yawo nenge komapungulilo gawo. Shika ohashi kwathele omuntu opo kaa ha dhanepo iimaliwa ye.

Ombaanga yaFNB ngele tayi gandja iikulya ohayi tulako iifendela mbyoka omuntu e na okufuta tayi gwedhelwa koshimaliwa shoka a pewa kombaanga. Shika ohashi ya kwathele opo ya mone mo nayo iiyemo yasha

Ombanga ya Fnb oya tota po epandja lyoko WhatsApp ano hoka to vulu oku shanga opo wu pewe omauyelele agehe ngoka wa pumbwa ,ngoye wu pule shoka wa hala oku uva to longitha epandja lyo WhatsApp.

Aasamane yAawambo oye hole oku kala yena oongombe taye dhi tekula momagumbo gawo. Ano ngele wuna oongombe odhindji momuthigululwakalo gwAawambo nena naantu oyendji ohaya kala yeku simaneka. Ye kupa esimaneko enene.

Etitano ndika kositola yo Avo okuna ofanditha ombwaanawa. Ano ongodhi yo iPhone tayi ka kala ya kululwa nomambako woo taga kala geli kombiliha nookompiuta tadhi ka kala dhili koondando oombwanawa.

Aahongi yiipilangi mboka haahongo iipilangi opo ya etepo iilongithomwa yayooloka. Ohaakalanda iipilangi mbika koofakitoli dhoka hadhilongo iipilangi ohayi adhikwa kondando yili nawa.

Ombaanga ya venduka oyi na uukalata wa yooloka. Opu na uukalata waamboka aanshilonga, po opuna woo mboka wowala, wakehe ngoka. Oyena woo uukalata waanasikola, mboka ye li kiiputudhilo yopombada.

Aakulu yonale oyali haya tokelwa poshinyanga taya hokolola notaya lombwele aatekulu yawo naakulukadhi omahololo omawanawa, omatilithi nomanyanyudhi, ashike pethimbo lyongaashingeyi aantu ohaya kala momahala ngoka haga ithanwa ooseti.

Uuna megumbo mweya aayenda, ohaya falwa mehala lyoku kundila aayenda ano moseti. Ohayakuutumba nduno komatyofa opo yategelele yeye yakundwe kumwene gwegumbo.

Ilonga ayihe hayi longwa moshilongo shetu mbyoka yili yi ilongelwa naambyoka yi ilongelwa koosikola dhopawungomba ayihe ohayi futu oshima. Nonando ihayi futu oshimaliwa shithike pamwe owuna okupewa oshimaliwa shoye uuna weyilonga.

Mongaashingeyi iilongithomwa mbyoka hayi kala yahongwa kaahongi yiipilangi, mboka yiilongela koosikola dhiiputudhilo, oyi li tayi landwa lela, unene kaanasikola, nokwaamboka taya nyangadhala kaayena iilonga yomepangelo.

Etitano lyehulilo shiwike lyokomwedhi moositola ohamu kala mu udha noonkondo. Oshoka oyendji ohaya kala ya taamba oshikwiila shawo shokomwedhi shoka ya ningi omwedhi aguhe taya longele.

Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi tufutile oompumbwe dhetu tashi tufutile woo oondjo dhetu. Ohashi tu kwathele woo opo tulande iizalomwa yetu yokolutu, twii gamene kuutalala unene pethimbo ndoka lyuu talala tse twii landele woo iikumbatha.

Uuyuni shota wuhumu komeho noyindji otayi humu komeho , ano ngaashingeiyi opena omapandja gatotwapo koostola, omapandja ngoka tovulu okulanda oshinima kongodhi ano toshilanda koma pandja hoka, ohalongitha owala okakalata koye nongodhi yoye.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohayitukwathele uuna tuli muudhigu wontumba iimaliwa ohayi longithwa okupititha iituthi ngaashi oohango oosa nomavalo nalwe oyindji.

Mombelewa odhindji ohamu adhika iipundi yoku kuutumbiwa kaanambelewa. Iipundi mbyoka oyina omaukwatya ga yooloka, kwaambyoka hayi kuutumbwa momagumbo nomoosikola, oshoka iipundi mbika oha yi dhiingoloka, hayi shi ningi oshipu kaanambelewa, uuna taya longo iilonga yawo.

Iimaliwa uuna ta yi adhikwa moombaanga oha yi kala ya pakelwa muupandi. Ee ta yi mwangwa nuukenya, ano shika oha shi ningwa uuna iimaliwa ta yi falwa komahangano gayooloka nenge koongeshefa oonene dhayooloka.

Manga uuyuni sho opo watameke okuhuma komesho, moNamibia omwali ashike hamu longithwa ongodhi yokatoshe, ndjoka yina uumbanda wokuthinda. Ashike mongashingeyi otamu adhika oongodhi oonene dhomapapula.

Methimbo lyonale sho ookuku taya putuka okwali haya longitha uutemba mboka hawu nanwa koondoongi nenge koongombe opo yawape okuka talelapo komahala ngoka geli kokule. Ashike methimbo lyongashingeyi ohatu longitha iihauto, mbyoka hatu longitha oku katalelapo komahala gokokule.

Oongeshefa dhomalandithilo odhili poondondo nopamaludhi ga yooloka, ano otuna oongeshefa dhoka hadhi landitha iilongithomwa ya kehe esiku mbyoka omuntu apumbwa na tuna dhoka hadhi landitha iikolitha ano omalovu, po opuna dhoka ho longitha ngoye mwene.

Oositola dhoka hadhi landitha iilongithomwa yomomagumbo dhimwe ohadhi landa kondje yiilongo ano hadhi landa kondje yiilongo iilongithomwa mbika opo dhiwape dhiye dhiyi landithe meni lyoshilongo. Shika ohaye shiningi omolwa ethimbo limwe moshilongo kamuna omahangano ngoka taga ningi iilongithomwa mbika.

Owapumbwa oku longitha uunima mboka wuli wa longelwa kombanda yohauto yoye kesipili lyo hauto yoye opo wukale to theta esipili lyo hauto yoye shika oshasimana oshoka ohashi kwathele esipili lyoye likale lya yela nawa ngoye wumoneko komeho kuye miiponga yoohauto.

Ombaanga yoStandard bank otayi ka kala yathika metitano mugatatu gaOctomba modoolopa yaKahamdja momahala giipundi mpoka tayi kagandja omauyelele agehe kaakwashigwana.

Aalongi moombaanga ohaya kalamo nawa, ano ohaya kala taya yalula iimaliwa olundji yoongeshefa, noyaakwashigwana, mbyoka yatulwa mombaanga esiku ndyoka yalonga, ano opo yeyi shange momambo.

Ombaanga yo FNB oyina uukalata wa yooloka, oyina oka kalata hoka oka mbulawu, oka luudhe, nokahut woo okashunga lelalela. Uukalata mbuka owuna omayooloko gawo niilonga yawo.

Momuthigululwakalo gwaawambo unene tuu aandonga uunona wuukadhona ohawu zalekwa onyoka mothingo nomombunda ohamu zalekwa omagwe. Okaana ko kamati ohakazala onyoka mothingo nosho woo epaya mombunda.

Oshimaliwa pampito yimwe osha nika oshiponga, oshoka ohashi hingi no kuhongolola aantu yaka longe owauwinayi, opo yi imonene oshimaliwa. Ano ohaya ka longa iinima mbyoka tayi nyanyalitha, notayi uvitha aantu nayi.

OpayPluse omukalo ngoka hagu kwathele nenge hagu eta oshimaliwa tashi endelele ano una holanditha iilandithomwa yasha ano ngaashi ando holanditha onyama ndyoka yayothwa ngele owamono po omuntu ngoka talanda otavulu okukutumina oshimaliwa talongitha omukalo gwo opayPluse.

Uuna okanona okashona keli pethimbo lyokwiikoka noka tameka okweenda ano aavali yako ohaya kala taye ka dhewula kehe lumwe mesiku opo omagulu ga kole go ga tameke okweenda kugo gene.

Mo Namibia ohamu adhika iimeno yili pomaludhi ga yooloka ano iimeno mbyoka yina omwenyo nambyoka kayina omwenyo. Iimeno mbika oyo ne mbyoka hayi kunwa mevi tayi tekelwa omeya opo yi kale tayi mene. Yo nambyoka wo ya longwa monayilona yili po ashike okufuula.

Otashi kala oshiwana wa opo wu shi ningile oshihwepo keshuno lyosikola lyaJanuali, ngele walanda iihongithomwa mbyoka yapumbiwa kuunona woye sho osikola ta yi katameka.

Sho oshilongo opo sha manguluka mehumokomeho opo lya tameke oku yama, moNamibia omwali ashike muna ombaanga yimwe yedhina FNB, ano hayi ithanwa kutya oyo ombaanga yotango yopashigwana.

Longitha ombaanga yotango moNamibia ano FNB opo wukashilipaleke iinima ayihe mbyoka yili monkalamwenyo ,ano omaliko goye niilongithomwa yoye ngaashi egumbo lyoye .

Iipundi niitafula ohayi longithwa ohayi longithwa kehe esiku momagumbo ,moombelewa nomoosikola. Iipundi ohayi longithwa oku kuutumba yo iitafula tayi longithwa oku tenteka oshowo iilonga ya yooloka.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na epandja ndyoka ya tota ano ngele owu na ongodhi yepapula, ongodhi ndjoka tayi longithwa paife koyendji oho yi owala komapandja gomalungula hoka ku na epandja ndika e to li kutha ko wu li tule mongodhi yoye toli kutha ko wu li longithe.

Nedbank ota kumangidha unene nga aanyasha na nasikola opo ya dhiladhile onkalamwenyo yawo yokomeho yeyi tule melandulathano nena opo ka kamone iihuna komeho ano konakuyiwa ndjoka yili komeho tayiya.

Iimaliwambyokahayi kala yili muundumba yapakelwa noya mangwa nawa ohayi ithanwa uupandi wiimaliwa. Ano ngele iimaliwa mbyono oyatulwa kumwe etayi kala yili muupandi, olundji iimaliwa mbyono ohayi kala yi na onando lela.

Moositola ohamu adhikwa omikala dhayooloka nodhayooloka. Momikala muka ohamu kala muna oolaka dhoka dhahumbata iilandithomwa yositola ndjoka, ano oolaka dhika odhadhikala dhapakelwa shi ikwatelela komaludhi giinima.

Movenduka omuna omahala, nomalukanda ga yooloka. Ano omalukanda ngoka gena omatungo omanene, go omawanawa gondilo, nomatungo ngoka omawanawa gena ombiliha, nuupeleki wo wu li komalukanda.

Moositola ohamu adhikwa iikutu mbyoka yahondjwa koonyala, mbyoka yatungwa noongodhi ano ngaashi oombindja, iitenge yokwiikuta mothingo, niikamusino uunene ngaa mbyoka yuutalala.

Ehangano lyo Backpro ndyoka lyi nasha noku mbaka oomboloto no makuki nayilwe woo, olyali lya gandja oondola omayovi omulongo, ko musindani omunelago ngoka ali asindana, methigathano lyo kapana.

Oongeshefa ohadhi longitha iimaliwa okulanda nokulanditha iilongithonwa

Pungula nena wu pungulile omanano goye ngoka to namwa kepangelo iihohela ayihe mbyoka hayi nanwa kongeshefa yoye pungulila ano nepandja ndoka lyombaanga lyoFNB lyomapungulilo.

Oombanga ohadhi patuluka momandaha sigo omo lyomakaya ano mokati moshiwike momandaha sigo etitano ohadhi patuluka okuza ongulonene po hetatu sigo opo tano yokomatango, mo molyomakaya tadhi patuluka pomugoyi sigo opo ndatu mosondaha ihadhi patuluka.

Ngele owuli omulongwa wuli koshiputudhilo shopombanda ndele owuli wapumbwa oshimaliwa wahala omukuli kombaanga yo FNB owapumbwa oku totapo okakalata koye hoka keli kohi yedhina lyoye onga omulongwa eli kiiputudhilo yopombanda.

Ombaanga yoFNB shoya kalapo oomvula odhindji tayi kwathele noku pungula noku gandja oshimaliwa kaakwashigwana no kaalongi yawo, oya tokola noya nongonona opo ya etepo omikalo odhindji. Mongashingeyi ito pumbwa we okakalata koye poompito odhindji.

Kehe moshilongo omuna ehala ndyoka nenge ombelewa ndjoka hayi longithwa moku ninga oma taambathano, noku lundulula iimaliwa yoye, wuyi lundululile koshilongo shi ili. Ano shino ohashi ningwa uuna omuntu tozimo moshilongo, toyi koshilongo sha yooloka.

Omuhingi goshihauto nenge omukali goshihauto okwa pumbwa oku kala teshi sile oshipwiyu, oshoka oshihauto pampito dhimwe oshanika oshiponga uuna inashi silwa oshipwiyu. Owa pumbwa oku sila oshihauto shoye oshimpwiyu uunene nga omatayile nomashina gomeni lyohauto.

Ombaanga yoNedbank oyi li hayi gandja omikuli dha kola nawa kwaamboka ye li dhi pumbwa. Ano otoyi owala mombaanga e to tula mo eindilo lyoku pewa omukuli nomwaalu ngoka wa pumbwa osho wo uulethimbo ndyoka to kala to futu.

Kehe ongeshefa ohayi kala yina omuyaluli gwiimaliwa, omuntu nguka oha yalula iimaliwa ayihe mbyoka yali ya longwa mongeshefa omwedhi ngoka nenge komvula ndjoka. Ta yalula wo iimaliwa ayihe mbyoka yali ya zimo mongeshefa.

Oombaanga ohadhi landitha iimaliwa yomiilongo yi ili, ano etaambathano nenge elundululo lyiimaliwa ohali ningwa moombaanga, ano oho ulukilwa kutya oshimaliwa shoye otashi kotha ingapi noto vulu okulanda oshimaliwa shoshilongo shini.

Emanguluko ohali tameke uuna omuntu wua oshimaliwa shoye tofutu oompumbwe dhoye ngoye to ilandele iinima yoye ayihe mbyoka wapumbwa monkalamwenyo shika shininga ano nombaanga yaNedbank.

Ombanga yobank windhoek oyina ehigathano lyokumatuka. Ethigathano ndika otali ithanwa ethigathano etiligane ano otapu kakala puna iinima oyindji tayika sindanwa kwamboka taya katondoka ya manao tashi ka kalako momilongo mbali gajuly.

Uuna puna iituthi yomathigathano, ombaanga yo FNB oyo dhingi mo ku kwathela, oshoka oha yi kwathele omaudhano ngaka oku gandja iikulya niikunwa yoshali kwaaamboka taya ka dhana nawa, nokaa wiliki woo.

Ombaanga yo NET Bank otayi kungilile aakwashigwana opo ya lande iikwamaungomba yasha nombaanga yawo. Yo tayi kala tayi fendele iikwamaungomba mbyoka omuntu alanda.

Omiti uuna dha tetwapo ohadhi hongwa nawa nongele dha longwa iipilangi niipulangi mbika oyili ya simana oshoka ohayi longithwa iku etapo iilongomwa oyindji yomomagumbo

Manga inoo tameka oku longitha iimaliwa yoye owa pumbwa oku kuutumba eto dhiladhila nawa kutya shoka to longitha iimaliwa yoye nenge to tula iimaliwa yoye oshili shina oshilonga notashi ku kwathele ngaa, ano monkalamwenyo yoye.

Kehe omuntu ngoka ena okakalata nenge Ombanga yaVenduka okuna ondjindikilo kutya okwa pumbwa okunana ko iimaliwa ingapi mesiku, ano nokutuma ko iimaliwa ingapi mesiku, shika ohashi gamene iimaliwa yoye opo kalongitha iimaliwa yapitilila.

Oositola dhongaashingeyi ohadhikala dhuudha oshokaaantu olundji ohaakala yena oshimaliwa nohaakala yena oompumbwe unene pethimbo limwe. Ano ngele oyeya mositola moka ndele omuudha, ohaayapulwa opo yakale momikweyo yayakulwe nawa.

Iimaliwa ohayi longithwa oku futa oompumbwe dhetu, noku kala tatu yi komeho monkalamwenyo. Ano omuntu owa pumbwa iimaliwa monkalamwenyo yoye. Naashika osha ninga oyendji ya kale yeyi simaneka lela.

OPaypulse otayi ku pitike noye ku ethela, opo wu tume oshimaliwa okuza kombaanga yoye nokakalata koye ethimbo shaa mpoka, ano oto vulu okutuma iimaliwa yoye kombaanga to longitha ashike ongodhi yoye.

Ngele owuna oshimaliwa shondando yi thike poondola ntano oto vulu owala oku ilandelamo iinima iishona, ndaki ndina okutumbula uushikependjewo ngaashi uuleke, uumbisikiti, uutyepisa nayilwe wo.

Omusindani ngoka ali asindana oshimaliwa shokongodhi gwedhina Veronica Hill, ota hokolola tati, oshimaliwa okwali eshilongitha okufuta oompumbwe dhe oshoka okwali eshipumbwa uunene ye okwali elimo nayi lela.

Iilongo ayihe muuyuni koonono oyi na iimaliwa, ano ohayi longitha iimaliwa. Niimaliwa mbika oyi li pangushu ya yooloka nopomalwaala nopomaludhi ga yooloka, oshoka kehe oshilongo osha yooloka koshikwawo.

Mookombitha dhomagumbo gopashinanena ohamu kala mwa pakelwa iiyaha niimbele nuukopi nawa. Ohamu kala mo opalekwa nawa, opo mwaa kwatwe komakokolotye nokoombahiteli, oshoka iikulya ohayi longithwa nawa nuundjolowele.

Iimaliwa oyindji yomiilongo yayooloka sho yalongwa noya etwapo , oya tulwa omafano gaaleli mboka taya lele oshilongo okuza pomamanguluko gawo sigo opethimbo ndyoka lyongaashingeyi . Shino ohashi gandja esimano kaaleli mboka.

Muusauna woku iyogela womo magumbo gopashinanena ohamu kala uutemba mboka wuna uupomba woku iyoga koonyala. Uuna omuntu wayamo owa pumbwa oku yoga oonyala dhoye kokapomba haka opo dhikale dha yela.

Ombaanga yoye kayina esiku yiku tondokithe opo wu ninge sha nenge wu longithe noku tuma oshimaliwa ano ngele owamono oshiima shafa mpaka to endelelithwa shino osha hala okutya uulingilingi.

Iimaliwa yiilongo ya yooloka noya yooloka, ohayi kala yi li momalwaala nomalupe ga yoolokathana, opo yiwape okudhimbululwa, nokukonakonwa yaakale yili mumwe, yo kaayikale tayi ngwangwaneke aakwashigwana.

Methimbo lyongashingeyi aantu oyendji oya simaneka iikwamawungomba oyindji yoongodhi noolekitopa nayilwe oyindji. Uusitola owundji owuli hawu yambidhidha okupangela iinima yopamawungomba uuna ya tekawuka.